A wannan kamar yadda kuke gani wato gona ce nan ko a ce lambu ne da aka yi shuka na filawowi a kamar yadda kuke gani a cikin hoton ga gurin nan ya yi kyau kuma ya samar da abin da ake so wannan waje idan ka kalle shi sosai za ka ga cewa dukka shukoki ne da ciyayi da ya haɗu ya yi kore wajen kuma dukkan alamu ana kula da wajen yadda ya kamata sabida wannan shuka da take a wajen ko in ce filawowi da suke a wajen ya bada ma'ana sosai ya bayar da koriyar kalo kamar yadda yake a jiki to a wannan waje dai kamar yadda kuke gani da fulawar ce da shukoki da ciyayi duka suke a haɗe to haka ya sa ya bayar da ma'ana ƙwarai da gaske kamar dai yadda yake a jikin wannan hoto da kuke gani wannan abu ya bada ma'ana ƙwarai da gaske kuma a yana nan ga shi yadda ya yi sosai ya yi kyau wannan waje yayi kyau ƙwarai da gaske ya bada kriyar launin kore launi na ciya kewan da filawa da sauran ga itace na gona. wannan ya ɗauki lokaci daga ganin alama ana gyara wannan waje kuma ana killace yadda ake sonshi to kamar yadda muke gani wannan waje ya ginu ya nomu yadda ake so. kuma ya bayar da ma'ana sosai ƙwarai da gaske. to ga shi nan dai ga cukakkun bayani nai nan za ku gani a a jikin shi wannan bidiyo idan aka duba da kyau. ciyawa ce da lau da filawowi shuka a ta gefe wajene babba kamar yadda kuke iya gani kuma duka an cika wannan waje da da ainihin shi wannan waje eh da ganyayyakai ne koraye ga su nan gaba ɗayansu haka ya sa wajen ya bada ma'ana kuma ya yi kyau ƙwarai da gaske ya bada sha'awa kuma abu ne wanda za ai sha'awarsa ƙwarai da gaske.

um kamar yanda muka samu ku ma kuma kuke iya gani a cikin wannan bidi'o zaku ga cewar ga wani ƙatoton bijimin sa nan yana shan ruwa a cikin baƙar roba a gefen sa kuma akwai kwanon cin abinci fari daga nan gefen sa um wannan idan kuka kalla cewar ƙatoton bijimin sa ne to shi dai sa wata dabba ce da mu a nan arewa da ma sauran wasu um jahohi ana yin amfani da shi ne wajen aikace-aikacen gona wanda kuma dabba ce babba da take samar da nama me kyau kuma ingantacce nama tsabtatacce kuma halattacce um wannan dabban da ake kira da sa dabba ce wanda ake iya yin abubuwa da dama da ita kuma ba tare da an samu matsala ba dabba ce wanda bata da faɗa kuma ana iya yin sabo da ita domin zaka ga tana rayuwa ne ma a cikin al'umma um ana iya rayuwa da ita ba tare da ta cutar da kowa ba so sabida haka wannan dabbace da ake yin ayyuka daban-daban da ita ayyuka irin na gona da kuma ayyuka ayyuka irin na yau da kullum ita wannan dabba da ake kira da sa tana zuwa um a jinsi biyu ne akwai macen sa akwai namijin sa to kamar yanda kuke kallo wannan a cikin wannan hoton shi wannan a iya kiransa ta macen sa ne wannan um ita ce jinsin mace to ga shi nan kamar yanda kuke gani tana shan ruwa a cikin baƙar roba ga ta nan da farin jiki da wuyan ta haka me ɗan duhu-duhu da dai yadda take to babu shakka wannan saniya ƙatotuwa ce ƙwarai da gaske kuma ta samu kulawa daga ɓangaren me ita domin ga shi nan ta cika ɓul-ɓul

pause um wannan kamar yanda kuke gani ga shi nan wani hikima aka yi akayi amfani da makwararin ruwa ake yin ban ruwa kamar yanda kuke ga ni ga shi nan anyi amfani da wani nau'in fasaha ta inda za'a dinga raba ruwan ko ince ana isar da ruwan in da ake so ya isa um wannan fasaha tabbas zata temaka zata temaka wa manoma wajen samar da laima isashshiya a cikin a cikin gonakin su da kuma lambu wannan fasaha zata yi aiki a duk inda aka gudanar da shuka ko kuma wani tsirrai da aka dasa babu shakka wannan fasahar zata yi aiki a wannan wajen kuma zata sauƙaƙa wajen samar da sauƙi wajen gudanar da aiki ba tare da shan wahala ba kuma zata bada gudummawa wajen gudanar da aiki cikin sauri da kuma kuzari um wannan fasaha ƙwarai da gaske zata temaka babu shakka zata temaka a duk inda aka tsinci kai kuma aka same ta to babu shakka zata temaka um wannan gudummuwa ce ƙwarai sosai da duk wanda ya san wannan ze yi amfani da ita kuma zata temaka masa um baya da haka za'a um kamar yanda kuke iya gani yayi amfani da wani dogon pipe ne inda yake dako mu su ruwan daga inga ruwan yake kuma yana kaishi ko in ce yana kakkasa shi duk inda ya ga dama duk inda yake so ya je to kamar inda na faɗa wannan fasaha ce wanda temaka maka wajen gudanar da aikin ka cikin sauri kuma cikin nishaɗi da farin ciki ba tare da ka gaji ba ko kuma wata matsala ta faru wannan fasaha ƙwarai da gaske zata temaka wa manoma domin gudanar da aikin gonar su

ah wannan kamar yadda kuke gani wani ƙira ake yi da ƙarfe ne kamar yadda kuke gani ga shi nan ana sarrafa shi ana haɗa wani makami ne za'a kira shi ko ince abun sarin ice wanda akewa laƙabi da gatari kamar yadda kuke gani a cikin videon da sosai idan kuka kalla da kyau zaku ga shi wannan gatari dama ahhh mafi akasari kan nan na shi da ake sarin itace da shi to na ƙarfe ne to kamar yadda yake a wannan bidiyo idan kuka kalla da kyau zaku ga cewa shi wannan kan na gatarin shi ake ƙerawa shi ake samarwa ahh babu shakka duk me wannan aiki ya san aikin sa kuma ƙwararre ne a ɓangaren wannan aiki duba da yadda zaku ga yana yin aikin cikin sauri kuma da ƙwarewa babu shakka wannan ma'aikaci ya san aikin sa kuma yana yin aikin sa cikin hikima da ƙwarewa mafi akasari wannan makami ko ince shi wannan gatari ana amfani da shi ne wajen saran itace da makamancin irin wannan ayyukan da shi ake yin sa ba wai dan yana da ƙarfi ko in ce ƙarfe ne shi za'a yi amfani da shi wajen saran ƙarfe a'a shi wannan gatari mafi akasari ana aiki da shi wajen saran itace ana yin aiki da shi waje saran itace kuma yana da kaifin gaske musamman ma wannan da ake ƙerawa idan kuka kalli kansa ko in ce idan kuka kalli bakin zaku ga yayi tsini ko ince yayi kaifi sosai an samar masa da kaifi ta yadda ze iya yin saran kowane ice ba tare da an sha wahala ba ko kuma ya wahalar wannan gatari ze yi aiki cikin sauri kuma ze yi aiki cikin hikima da ƙwarewa

yauwa to um kamar yanda muke gani a acikin wannan bidiyo idan muka lura sosai zamu ga cewa shanu ne su wa'ennan dabbobi shanu ake kiran su um a jimlace da farko idan guda ɗaya ne zaka kira shi da sa in mace ce zaka kira ta da saniya to um mafi akasari a wannan bidiyon idan muka duba zamu ga cewar guda jinsi biyun duka suna a waje ɗaya da saniya da sa to duka suna waje ɗaya to abunda zaka yi amfani da shi a hausan ce cikin cikakkiyar Hausa zaka kira su ne a jimlace se kace mu su shanu wannan shine sunan su jimlatacce wanda duk inda kayi amfani da wannan suna ze bada ma'anar abunda kake magana akansa kuma duk wanda ya ji ze fahim ci cewar ga akan abunda kake yin magana wa'ennan shanu da kuke gani abunda muka iya fahimta a cikin wannan bidiyo shine ga wani um sanye da kaya riga ya taho yana fesa wani sinadari da dukkan alamu ana yi mu su wani magani ne na wasu cututtuka um tare da su kuma kamar yadda kuke gani inda suke shiga cikin wannan ruwa idan kuka kalla da kyau zaku ga cewar wannan ruwa da dukkan alamu shima um ruwa ne na magani suna bi ta ciki domin dukkan wata cuta da take tare da su su wannan ruwa da aka yi wa haɗi da sinadarin magani to suna shiga ta ciki yana wanke wannan cutar ko ince suna tsoma kan su a cikin wannan ruwa domin wannan cutar ta fita ta rabu da su um babu shakka wannan duk me wannan dabbobi yana nema mu su lafiya ne kuma yana kula da su yadda ya

kamar yadda kuke gani a ciki wannan bidi'o shima zaku ga cewa ga wasu ayarin dabbobi nan ga kuma wani mutum can a zaune ga dukkan alamu shine wanda yake kula da waɗannan dabbobi su dai waɗannan dabbobi suna da suna kamar yanda muka sani a hausa shi sunan dabba to suna ne na jinsi idan aka ce dabba to kowace dabba ma tana iya amsar wannan sunan to amma a nan wa'ennan dabbobi suma suna da nasu sunan sunan wa'ennan dabbobi ko shi ne idan guda ɗaya ne ana kiransa da rago rago idan guda biyu ne ko kuma sama da haka kamar yadda suke a cikin wannan bidiyo ana kiransu da raguna su dai waɗannan raguna kamar yanda kuke gani mafiya yawan su kala biyu ne akwai fari daga rabin kan su ko in ce daga rabin jikin su ta ɓangaren kai kawunan su mafiya yawan su fari ne bayan su kuma baƙi wasu kuma daga cikin su rabin jikin su daga ɓangaren kai baƙi ne waɗannan dabbobi tabbas daga ganin su ka san cewa sun samu kulawa kuma suna a cikin yanayi me kyau babu yunwa a tare da su domin ga dukkan alamu suna samun kulawa suna samun abinci a kai a kai waɗannan raguna idan muka yi duba da kyau zamu ga cewa raguna ne wa'enda ake kula da su kuma ana basu lokaci na musamman dukkan wa'ennan raguna idan ka kalle su zaka ga cewa suna cikin ƙoshi kuma suna cikin yanayi me kyau tabbas waɗannan raguna sun kiwatu kuma suna cikin me kyau

Ahh yauwa kamar yadda kuke iya gani a cikin wannan video, zaku hangi cewa wani rago ne a tsakiyar wani fili, yana zagaye shi kaɗai ba tare da kowa a kusa da shi ba. A idan muka kalli wannan rago, zamuga cewa yana da launin ja, kuma rago ne wanda ya sami kiwo domin a duk inda wannan rago yake, ya sami kiwo a duk inda yake. Meshi ya kula da shi, kuma ya kiwata shi yadda ya kamata, wannann rago idan kuka kalle shi da da kyau zaku ga cewa rago ne babba, rago ne wanda yake ya girma sosai, rago ne wanda yake ƙatoto, rago ne wanda yake akwai jiki, na girma a tare da shi. Ahh kai tsaye za mu iya cewa wannan rago, ya kimmatu, ya kiwatu, ya samu ya ci abinci, yadda ya kamata. Ahh babu shakka za mu yabawa wannan me rago, bisa jajircewa da yayi, wajen kiwata wannan rago, wajen ciyad da shi abinci, da sauran abubuwa na yau da kullum. To wannan rago dai, tabbas, ya kiwatu, tabbas ya ci abinci, tabbas ya gina jikinshi, ya girma sosai yadda ya kamata. Ahh duk inda muka iya kalla a jikin wannan fili, bamu hango kowacce dabba, sai iya ita wannan dabba ɗin kawai. Sai dai a gefe akwai bishiya, a ta ɗan ɓangaren bayanta ma akwai bishiya to tabbas wannan waje, ko in ce wannan dabba, ta samu kiwo ba na ɗankalan ba, ta sami isasshen kiwo.

to kamar yanda muke gani a wannan bidi'o mun samu wata ƙatuwar saniya me launin fari duk jikin ta dai idan muka iya kalla zamu ga cewa fari ne wannan saniya saniya ce babba domin ta samu kiwo kuma ta kiwatu wannan saniya babu shakka babba ce kuma duk inda me wannan saniya yake babu shakka ya kiwata wannan saniya bisa kulawa da ya bata wannan saniya kyau idan muka kalle ta zamu ga cewa tana cikin yanayi me kyau tana cikin ƙoshin lafiya tana cikin yanayi me daɗi wannan saniya dai da muke gani fara ce sosai jikin ta da kuma babu wani yanayi ko in ce babu wata kala ta baƙi duk jikin ta zaka samu fari ne eh daga ganin alama wannan saniya mafiya yawa a inda mu muke ahh mafi yawa arewacin Najeriya saniya ce da muke kiwatawa domin samar da madara domin samar da nama domin aikace-aikacen gona a mafiya yawan lokuta ahh kamar yanda nayi bayanin madara wannan saniya akwai wani sinadari da suke fitarwa wanda ake ce wa nono ana iya kiran sa da kindirmo wanda wannan sinadari shi ake sarrafawa wajen ganin ya koma madara ana mata laƙabi da madarar shanu mafiya akasari irin wajen Taraba ɗin nan fulani na wannan yanki suna yin abu ne da wannan madarar shanu ɗin

um kamar yanda na faɗa wannan waje ne me kyau kuma waje ne da yake da yanayi me kyau waje ne me kyau waje ne da yake da yanayi me kyau um zamu iya kiran shi da daji domin babu wata halitta a wajen sannan zamu iya kiran shi kuma da jeji duk ɗaya ne um tabbas wannan waje waje ne um wanda za'a yi rayuwa ta jin daɗi a wajen domin waje ne wanda babu hayaniya kuma babu kace na ce babu wani tashin hankali da tsangwama wannan waje kamar yadda muke gani muna iya ganin ruwa yana yawo a wannan waje shi ma kuma waje ne wanda ya ƙayatu da korayen shuke-shuke da filawowi koraye wanda zasu temaka wa ɗan Adam wajen rayuwa cikin ni'ima da kwanciyar hankali wannan waje zamu iya ganin ruwa ga shi nan yana zazzagayawa ko ina da ko ina um tabbas wannan waje waje ne me kyau waje ne me eh domin idan muka iya kalla zamu ga cewa wajen yayi matuƙar kyau kuma akwai kayan rayuwa ta jin daɗi sabida akwai ruwa a wajen kuma waje ne wanda babu hayaniya babu takura babu tsangwama babu cin mutunci babu takura wannan waje ze yi kyau ɗan Adam ya rayu a cikin shi wannan waje ze yi matuƙar kyau a ce ɗan Adam yana rayuwa a wajen musamman ni da nike wannan bayani ace ina nan wajen ina da gida tabbas zan ji daɗin rayuwa a wajen da sauran su um wannan haka yake a zahiri

To a kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto zamu sami wani matashi ga shi nan a tsaye, tare da wasu ko in ce maganin feshi, sdakuma shi kansa injin feshin, aah to, shi dai wannan matashi da dukan alamu, yana ƙoƙarin haɗa wannan magani ne, domin, kawar da cututtuka da ƙwari, da suke jikin ganyayyakai, da kuma shuka. Ahh mafiya yawan lokuta, duk sanda muka yi shuka, ahh tana buƙatar kulawa. Kuma tabbas ta wannan hanyoyi, ake bi domin a yiwa shuka gyara jko in ce a kula da shuka. A maganin feshi yana taimakawa shuka ƙwarai da gaske wajen, girma, da kuma, saka 'ya'ya masu kyau masu yawa. A shi wannan maganin feshi, kamar yadda muke gani ana ƙoƙarin haɗa shi magani ne wanda zai taimakawa shuka, wajen kawar mata da ƙwari, da kuma cututtukan da suke jikinta. Wannan maganin feshi, a mafiya yawan lokuta ana amfani da shi ne wajen kawar da cututtuka, da ke jikin itace, shukoki, ahh da ciyayi, domin kawar da ƙwarin da suke jiki, Shi dai Vwaro mun sani a duk inda yake a jikin shuka, baya barin shuka ta sake, baya barin shuka ta yi girma, baya barin shuka, ta samu ta yi 'ya'ya masu kyau masu nagarta. Ana amfani da maganin feshi a kowanne irin lokaci, kuma a kowanne waje, ko a jikin shuka, ko a jikin ciyayi, ko a jikin itace. Yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen magance matsaloli, da suka shafi, cututtukan jikin ganyen itace.

um kamar yanda muke gani a jikin wannan hoto zamu samu wani magidanci ne nan ko mu ce matashi sanye da ja-jayen kaya da baƙar hula a kansa um wannan matashi idan kuka duba da kyau zaku ga cewa yana yin noma ne eh noma ne yake yi noman dankali domin wannan ƴaƴan itace ko in ce wannan amfani da yake nomewa babu shakka dankali ne to wannan matashi idan muka kalla da kyau zamu ga cewa ya ɓata lokaci ƙwarai da gaske wajen ganin ya kula da wannan shuka kuma lokaci yayi da ze amfani wannan shuka da yayi dan haka idan muka iya kallon wannan hoto sosai zamu ga cewar wannan matashi wannan rana ce wanda yake girbar abunda ya shuka ɗin idan muka ce girba muna nufin abunda ka shuka na tsawon wani lokaci to ya girma ya kai um abunda ake da buƙata se ka zo ka ta haƙo shi ka tono shi daga cikin ƙasa ka ciro shi domin ka samu sakamakon da ka shuka shi ake kira da girbi wato babu shakka wannan matashi idan muka kalla da kyau zamu ga cewa ga shi nan ya fara aikin sa na girbe wannan abun da ya shuka wato dankali ga shi nan ya fara haƙowa yana tara shi a gefe daga ɓangaren hannun sa na dama kuma yana cigaba da wannan aiki domin ba tsayawa yayi ba um to tabbas wannan matashi yayi aiki tuƙuru kuma ya samu amfani me kyau domin babu shakka idan muka kalli wannan dankali da aka haƙo ɗin zamu ga cewa ya samu shuka me kyau yayi kyau yayi fito me yanayi na ban sha'awa yayi

Idan muka kalli wanna hoto da kyau za mu ga cewa wata na'ura ce nan aka ajiye ta a cikin gona wannan na'ura, muna kiranta da hausa da suna, Rediyo. Ehh sunanta kenan rediyo. A mafiya yawan lokuta ko in ce, mabambamtan waje da al'umma ke rayuwa yau da kullum, akwai wannan na'ura ta rediyo, imma a binni, ko a karkara, to tabbas ana samun wannan na'ura ta rediyo. ahh kamar yadda muke iya gani, ita wannan na'ura mafi akasari, ana amfani da ita ne wajen jin labarai, da kuma sauraren labarai. Ehh ita dai wannan baka iya yin magana ta ɗauka ba, amma duk abunda yake a ciinta wanda aka saka mata shi, idan ka kunno, zaka ji shi. To shi ya sa muke bata aikin na saurare, Kamara yadda muke iya ganowa a cikin hoton gaba ɗaya, za mu ga cewa, gona ce wadda akayi shukar masara, kuma babu shakka, da dukan alamu wannan maaikaci na gonannan ya zauna ne yana hutawa, yayinda, ya kunna wanna rediyo, domin ta rage masa ah ta rage masa, ta ɗebe masa kewa, yadda zai gudanar da aikinsa cikin nishaɗi, da yanayi mai kyau. Babu shakka wannan gona, in muna dubawa da kyau, zamuga cewa ta samu shuka ingantacciya. Shukarta tayi kyau ƙwarai da gaske, kuma za'a sami amfani mai kyau kamar yadda na faɗa muku a wannan shukar, abunda aka shuka shine masara. Mafiya yawa dai al'umma kowa ya san me ake nufi da masara, masara dai abinci ce da ake shukawa kuma a cirota, a sarrafa, domin ayi abinci da ita.

To ah kamar yadda muke hanga a cikin wannan hoto, zamu samu wani itacen ga shi nan kore yayi, kore sosai, ahh to a jikin wannan itace idan muka kalla da kyau zamu ga akwai ɗan itace mai suna, Ayaba. Ahh ita dai wannan ayaba, ga mafiya yawa, akasari kamar yadda muka sani, mun san cewa ɗan itace ne, wanda ake ci, kuma yana da mutuƙar tasiri a jikin ɗan adam. ɗan itace ne wanda ake yi ko in ce ake ci, domin marmari, ba abinci bane irin wanda za ka ta sa shi a gaba haka sai ka ƙoshi a'a shi wannan ɗan itace ne wanda ake ci, na marmari. To idan aka ce marmari ana nufin wani abu wanda za ka ɗan taɓa shi kaɗan ba da yawa ba, domin ka nishaɗantar da kanka, da kuma sauran al'umma.

um Wannan kamar yadda muke gani a jikin wannan hoto cewa ga wani abu nan baƙi sanye da ratsin fari a jikin shi, da kuma wata na'ura area ake ce mata Toh, ita dai wannan na'ura idan muka duba da kyau, muka kalle ta mukai la'akari da yanayin zubun ta, za mu fahimci cewa wannan na'ura ce ta rediyo, amman me ɗauke da solar a jikin ta. Ita dai wannan solar tana bayar ko ince ana amfani da ita wajan ɗaukar hasken rana domin ayi amfani da wannan hasken rana a yi wa wannan rediyo caji, a caja batiran ta, yadda za tayi aiki ko da babu wuta um domun ita wannan solar da aka yi mata haɗi a jikinta, itace take bada matsayi na wannan wutan lantarki da za ayi amfani da ita a caja ita wannan rediyo. um Tabbas solar tana taimakawa ƙwarai da gaske wajan rage abubuwa kamar irinsu shan mai, um ba sai ka kuma ka jira wutar Nepa ta zo ba, domin ita wannan solar tana amfani ne kawai da hasken ranar da Allah ya bayar. Toh, ka ga kuwa a duk inda kake, a ko ina kake za ka samu akwai hasken rana. Shi kuma wannan hasken ranar ba sayen shi ake ba, daga Allah yake. Toh, tabbas wannan rediyo anyi mata wannan hikima, an sa mata wannan solar domin a sauƙaƙawa al'umma da kuma masu siya. Eh, tabbas wannan rediyo gata nan in kuka kalle ta zaku ga cewa babba ce ɗauke da wannan solar a jikinta, kuma zata taimaka ƙwarai zata daɗe ana moratta, ana amfanatta um domun ba zaka kashe mata kuɗi wajan sayan batir ba, ko wajan yi mata caji ba, a'a iya wannan solar ta isa.

Kamar yadda kuke gani wannan dai rake ce ga shi nan ana sha, ko ince, ana ci da sha. To ita dai rake kamar yadda kowa ya sani shuka ake itama, ana shuka ta a mabanbantan wurare, da gonakai, sannan, ana amfani da ita wajen, ana sha zan ce wajen tana magani ma, tana ƙara lafiyar jiki, da sauran da sauransu. Ahh wannan har wani lokacin ma tana maganin hanta. ehh rake tana maganin hanta, So abune mai kyau, itace ne mai kyau wanda in kana shan sa za ka ji daɗinsa baya ga haka kuma, zaka samu ɗan kuzari kaima a jikinka. tunda zai ɗanyi maganin yunwa, eh ƙwarai kuwa, ah! Zai yi maganin yunwa, so wannan kaɗan daga cikin tasiri, ko ince fai'idodi na rake kenan. Zaka iya samun tankaceciyar gona, tafkekiya, ƙatuwa, murtukekiya, ka shuka wannan raken a ciki, to za ka ga alherinta kuma za ka ga tayi, ta samu ta yi kyau, in ka bata hidima za tai kyau. za'a sami lafiyayyiyar rake mai kyau wacce za'a iya sha, har a samma maƙwabta. Ita rake ai tana da daɗin sha wajen baiwa ciki hakinsa da wajen kwaɗayi da sauran abubuwa, har magunguna ma kamar yadda na faɗa a baya, anayin magani tana yin magani, irin maganin hanta da sauransu. Ehh bayan wannan kuma, tana zuwa kala dabam-dabam amma mafi yawanci mu anan mun fi samunta a kala biyu, ehhh za ka ga akwai wadda ake cewa, me baƙin ɓawon nan, mafi akasari ita aka sani. Akwai kuma wacce za ka ga, wacce ake ce mata, tsala, yo farar rake kenan, za ka ganta ita fara ce bata kai waccen kauri ba. am, ma fa sai ɗan karen zaƙi, alkura'an akwai zaƙi. Za ka ganta tana da zaƙi sosai ƙwarai da gaske, irin wannan raken, da irin wanna ɗin duka suna da faida sosai, kuma in kayi su, ko kana shan su, za ka ji daɗin wannan raken.

To a wannan abu da kuke gani, Dankali ne, ehh dankali ne amma mafi akasari mu anan arewa ko mafi akasari mu anan arewa bamu da irin wannan dankalin mu ba mu sanshi ba sakamakon mu namun za ka ganshi, fari ne fat, jikinsa. Ehh amma wannan ɗinma dakali ne kuma, basu da wani maraba da shi wancan farin,. duk abunda za kayi da wannan To, ana shuka wannan dankali a waje da yake da, lafiyauyye, gona mai kyau, gyararriya, da sauran wajen da ake ɗan saka masa taki, ya samu taki sosai. Wannan dankali ana yin abinci kala da shi, ana dafa shi shi kaɗai a ci, ana haɗa shi dfa shinkafa ya ba da ma, ana, ana iya dafa shi da wake nan ma kaji ya ba da ma'ana, yana da fa'idodi sosai, abinci ne mai gina jiki, abinci ne namu na hausawa kuma, abinci ne, a wasu lokutan ma har ƙabilu da sauran wasu wanda ba hausawa bama suna amfani da shi. eh Yana da tasiri sosai, ana yi masa shuka yadda kaga ana shukan doya, bambanci shukan doya ta da ta dankali kaɗan ne, ehh uta za ka ga doya sai an tiltila mata ƙasa, an tara mata ƙasa, shi kuwa wannan koyaya kaɗan bibbinne shi a ƙasa, mata a gida ma suna ɗanyin amfani da buhun siminti buhun taki da sauran abu ana shuka shi a ciki kuma yana fitowa yayi kyau. Ƙwarai kuwa yana fitowa yayi kyau, ka ga kamar a gona aka yishi. Eh ƙwarai da gaske, wannan kaɗan dga cikin tasiri na dankalin kenan. Don Dankali sunan shi, dankali ake kiran sa. ehhh eh to Dankaluin Hausawa, sai a ƙara a ce dankalin hausa. Batu na jahiri shi yana da ahh alfano, ehhh musamman hausawa su sun san alfanon dankali, eh don dankal;i yanzu kana jin wata gagarimar yunwa kaje ka ɗebe shi ka ci, haa za ka gane cewa ka ci dankali. Ehh abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, in ka shuka shi a waje me taki, za ka samu alheri sosai da da wannan dankalin ehh.

Yawwa to duk dai da wanna mun ɗan yi wato jawabinsa a baya, gashi nan za mu sake muku jawabi kamar yadda yake ah kamar yadda muka yi ko ince muke iya gani a jikin wannan hoto zamu samu cewa, wannan rediyo ake kiranta a huausance. Wannan rediyo gashi nan an ɗorata akan jikin wani ɗan itace, kuma a cikin gonane. Wannan gona, anyi wata shukar masara kamar yadda muke iya hangowa, kuma ita kanta wannan masara tana dab da a cireta ko in ce, a killace ta a kaita gida, domin wannan masara ta nuna ƙarashe kawai ya rage mata domin a mori abunda aka shuka. A wannan gona tabbas zamu iya hangowa cewar tayi kyakkyawar shuka ta samu kulawa, tayi kyan gani kamar yadda muke iya hangawa, kuma tabbas wannan gona ko in ce wannan shuka, ta samu kulawa, a duk inda take. To ita wannan rediyo, mafiya yawa ahh al'umma suna amfani da ita wajen sauraro ku kuma jin labarai daga ƙasashe daga ƙetare daga duniya baki ɗaya. Ana amfani da wannan na'ura ta rediyo domin wannan sauraro na labarai da rahotanni daga mabanbanta waje. Ahh kamar yadda muka sani, a kowacce rediyo guda ɗaya, za ka samu, akan sako labarai, kala dabam-dabam, masu yanayi dabam-dabam. To tabbas wannan, ita wannan rediyo tana taimakwa wajern sanin me duniya take ciki, zata baka dama kasan me yake faruwa a ƙasashen da ba naka ba, da sauran ƙasashe, da kuma ƙasar taka ta kanka. To babu shakka wannan na'ura tana da muhimmanci a al'umma sosai.

ah kamar yadda muke iya hangowa a cikin wannan hoto za mu ga cewa ga wani matashi nan tsaye sanye da hula irin ta kaba, irin wannan fila mafi yawanci ana yin amfani da ita wajen tare rana musamman idan za kai aikin gona a cikin rana ko wani aiki a cikin rana to ana amfani da wannan fila. domin tare hasken rana, da jin zafin rana eh sabida ba hula bace irinta yadi ko.. wani abu na roba da zai hana iska shiga cikin kanka wannan hulace da ake amfani da itace ko in ce shuka wajen haɗata. Za ta bayar da iska kuma za ka samu ba ta baka zafi ba, haka ita wannan tsarin hla yake. Ah kamar yadda muke faɗa ko ince muke iya hango a jikin wannan hoto ga shi can ya mu gan wani matashi ne riƙe da wannan na'ura ta rediyo yana aiki yayin da ya tsaya, yana sauraron shi ko wani labari ko kuma wani rahoto, wanda ya ɗauki hankalinsa har ya tsaya da aikin da yake yi ya kara wannan rediyo a kunnensa, alamu suna nuna cewa tabbas wannan matashi akwai wani muhimmin shiri ko rahoto ko saƙon da yake son ji a cikin wannan rediyo duba da yadda eh muka kalli hoton za mu ga cewar ya tattara natsuwarsa a cikin wannan rediyo domin ya saurari, abunda da wannan rediyo take faɗa Babu shakka ko me yake ji wannan abin na da muhimmanci a gare shi domin kuwa duba da yadda ya bashi muhimmancin ya riƙe rediyon ya kara ta daidai kunnensa domin ya fi jin abunda ake faɗe, ya ji da kyau ya fahimta, kuma ya aiwatar ko kuma ya saurari yanda ya kamata.

Wannan hoto da muke kallo, ga shi nan za mu iya hango matashi ne sanye da wannan hula dai a kansa, ah wannan matashi abunda muke iya hangowa yanayi shine, ga na'ura nan ta feshi a gadon bayansa, ah riƙe da hannunsa na dama kuma ga wannan na'urannan riƙe itama a hannunsa, yana iwatar daaikin da ake kira da feshi. Feshi, wani nau'ine na aiki wanda ake ragewa shuka ƙwarika, da tsutsotsi, da suke cinye shuka suke hanata sukuni, suke hanata girma. Ah wannan matashi, yana gudanar da wannan aiki na feshi a cuikin gona, kuma kamar yadda muke iya hango wannan ganye, da yake yin aiki a kansa, za mu iya ganin cewa, ko ince zamu iya kiran wannan ganye, da ganyen wake. Ehh wake wani abinci n wanda ake shuka shi, ake amfani da shi domin sarrafaa a ci abinci, akan iya haɗashi da shinkafa, akan iya haɗa shi da taliya, akan iya haɗa shi da mabanbantan nau'in kayan abuinci domin a sarrafa su a haɗa su waje guda, su samar da abinci ingantacce mai gina jiki. Ah to shi dai wannan matashi kamar yadda muke gani, yana yin wannan aiki na feshi, da himma da zummar da maunfar, ya kawar da ƙwari da suke cikin da suke jikin wannan ganye na wannan wake ya samar musu da lafiya, domin su yi girma, cikin yanayi mai kyau Ahh wannan aiki na feshi yana taiamakwa shuka wajen kula da ita, ko magance matsalolin da suke tare da ita bai ɗaya.

um wannan ita ake kira da ayaba da turanci ana kiranta banana eh shine sunanta kamar yanda muke gani a wannan foto zaku ga cewar wannan ayabar dai koriya ce tana nufin kenan bata gama nuna ba ko kuma haka ake san ta um ya danganta da irin noman da ake so ayi mata wata in ta nune a gona to zaka ga za'a yi asara wannan shine daidan ciro ta saboda in aka ciro ta kafin a kai ga ance anzo sarrafa ta ko an cinye ta zata ƙarasa nuna a cikinta eh ita tana da wannan fa'idar eh ba se ta nuna sosai a jikin itacen ta ake cirewa ba, a'a idan ta ɗan yi wannan koren kamar yanda kuke ganin shi haka ba patau ɗin nan ba to ta yi kenan duk masu shukar ayaba su sun san yadda suke shuka ta kamar idan suka ga wannan sun san cewar ta yi tayi dai-dai haka take to baya ga haka kuma zaka samu mu yawanci nan arewacin nan mu ma muna shuka ta an fi sa ta a lambu da sauran waje dai da da yake da laima a ko da yaushe tare da shi eh ana shuka ayaba ƙwarai da gaske kuma tana fitowa tayi kyau ana samun alheri a tare da ita yawanci masu aikin lambu zaka ga sun shuka ta ta fito tayi kyau gwanin ban sha'awa eh toh wannan abunda yake nunawa kenan ga wani da jan riga da p-cap ɗin sa ko hula ce dai ga ta nan ya saɓo ta a kafaɗa ya saɓo ta a kafaɗarta hannun sa na dama ya ɗauke ta ze je ya adana ta eh tayi kenan za'a cire za'a je a kai ta ma'ajiya eh toh ita ake kira da ayaba wannan kamar yanda ake gani kuma ga ta nan dai yanda nike muku bayani cewar ta nuna ta bada abunda ake so eh to sauran bayani kuma kwa same shi a gaba kuma dai duk wani abu da zan faɗa na faɗe shi a cikin wannan taƙaitaccen lokaci da muke da shi to zaka fahimci cewar akwai ire-iren kayan marmari a duniyan nan ko ina zaka samu ba se iya arewacin Najeriya ba

kamar yadda muke gani muke hangawa a cikin wannan hoto shine zamu samu wani matashi sanye da hula a kansa yana gudanar da aikin ban ruwa eh yana bi ɗaya bayan ɗaya kowane gindi na shuka yana zuba masa ruwa domin ya samar masa da laima kuma ya kula da shi yadda ya kamata wannan aiki na ban ruwa mafiya yawan lokuta ana yin sa ne idan ruwan sama ya ja baya ko an samu ƙarancin ruwan sama to ana amfani da wannan hanya wajen ɗebo ruwa daga inda yake zuwa inda kuma shukokin suke ake bin su ɗaya bayan ɗaya ana zuba musu wannan ruwa domin dai duk su rayu kuma su zama masu kyau a shukace domin duk sanin mu cewar mun sani matuƙar shuka babu ruwa to tabbas duk kyaun wannan shuka zata lalace zata bushe zata ƙone um gudun wannan da ake yi shiyasa ake amfani da wannan hikima idan ruwa ya ƙafe ruwa ya ja baya se ake amfani da wannan hanya wajen samar wa da shuka wannan ruwa da ze temaka mata wajen girma da kuzari domin kamar yadda na faɗa shuka idan babu ruwa toh tana cikin wani yanayi wanda ba lalle ta rayu ba to wannan matashi da muke iya kallo yana yin wannan aiki na ban ruwa a cikin wata kataɓariyar gona ga ta nan kuma da dukkan alamu yana wannan aikin cikin ƙwarewa da hikima um wannan matashi yana gudanar da aikin sa yadda ya kamata domin cicciɓo wannan shuka daga halin da ta shiga domin ta rayu cikin sauƙi

Wannan hoto kamar yadda muke iya hangowa zamu ga cewa wani atshi shi ne nan yake aikin gyaran gonarsa A kamar yadda muke iya gani, muka fahimta, zamu ga cewa wannan gona, ta samu am baliyar ruwa, sakamakon ruwa daakayi ko ince ruwa da yake shigowa. Awannan matashi yana amfani da wannan hanya wajen, ƙoƙarin gyara gonarsa yana ƙoƙarin gyara hanyoyin da ruwa ya ɓata, ya lalata, kamar yadda muke iya hangowa a cikin wannan hoto. A wannn matashi, tabbas yana yin wannan aiki ne domin kare shukokinsa daga lalacewa ko muce daga mutuwa, yayin da wannan ruwa, yake shirin yi musu ɓarna. A wannan wannnan matashi tabbas yana gudanar da wannan aiki domin, kare amfanin gonarsa da ya shuka, da kuma, gyara gonarsa, domin gudun kada ta lalace' A wannan matashi tabbas yana yin wannan aiki, cikin hikima, da ƙwarewa, domin dai ya samar da hanya mai sauki wajen magancewa wannan gona tasa. A babu shakka a duk inda mukaiya kalla za mu ga cewa wannan gona tana buƙatar gyara tana buƙatar kulawa. Kuma tabbas wannan gona a halin da take ciki yanzu, babu shakka, akwai buƙatar a kula da ita akwai buƙatar a duba abunda yake faruwa da ita domin a gyrara a kuma magance. A tabbas wannan gona tana cikin yanayin da ake buƙatar gyara, ake bukatar kulawa, domin kada amfanin gonar da aka shuka ya lalace ko kuma ya samu matsala ya bada raba da rabi.

Ah wannan hoto da kuke kalla, a idan muka duba da kyau zamu ga hoto ne, wanda yake ɗauke da wani ƙwaro wanda ake kira da malam buɗa mana littafi, da hausa kenan A shi wannan ƙwaro idan muka kalla da kyau za mu ga cewa yana kan filawa ne kuma dama mafi akasari, a yawan lokuta, wannan ƙwaro shi bashi inda aka fi samun sa ko aka fi ganinsa sama da inda yake sda filawoyi, musammamn kamar a iya kiransu cikin lambu, da sauran waje da yake da filawoyi. Wannan ƙwaro, ahh buda mana littafi, ah yana rayuwa ne a inda yake da filawa, filawa\rma musamman me ƙanshi, kuma irin wadda take saka 'ya'ya, kuma zaka ga tana da abunda ake kira da huda. To ai shi wannan ƙwaro, yana rayuwa a irin wannan waje, kuma yanada matuƙar tasiri ga wannan shuka da filawa ɗin, sabida yana taimakawa wajen ah isar da saƙonni ko ince isar da furrai daga nan zuwa wani waje misali zai iya hawa kan wannan filawar, ya ɗauko sinadarin da ke cikin ita wannan filawan yayin da ya koma kan wata filawar kuma sai ya ajiye wannan sinadari da ya ɗauko daga nan Hakan yana taimakawa shi wancan sinadari da aka kai inda ba wurinsa ba shima, ya fito akan wannan filawar kuma yai girma, ka ga tamkar itace ta haifeshi wannan filawa ɗin. A wannan ƙwaro da ake kira malam buɗa mana littafi, tabbas yana da kyau yana da faida kuma yana da muhimanci, ƙwarone mai kyau, kuma ƙwarone wanda baya cutarwa ga lafiya.

idan muka kalla wannan hoto da kyau zamu ga cewa wani matashi ne riƙe da rake yana sha um ita wannan rake shi ne sunan ta da mu Hausawa muke kiran ta da shi um ita dai rake gaskiya ƴar itaciya ce ita ma wanda ake shuka ta kuma ana shuka ta ne a mafiya mabanbantan waje musamman wajen da yake da taɓo kuma yake samun ruwa akai-akai um ita wannan rake kamar yadda na faɗa ana shuka ta ita ma nau'i biyu ce kamar yadda muke iya gani a jikin wannan bidiyon zamu ga cewa ita wannan raken nau'in jikinta baƙi ne kuma tana da kauri sosai saɓanin ɗayar wacce ita ɗayan nau'in zamu gan ta cewar siririya ce kuma nau'in jikin ta fari ne sannan bata kai wannan kauri ba amma duka ana iya kiran su da rake um ita dai wannan rake da take jikin wannan hoto idan muka kalle ta da kuma nau'in ta zamu ga cewar nau'in ta baƙi ne kuma tana da kauri sosai to ana iya shan wannan rake domin tana da magani ko in ce tana da fa'ida a jikin ɗan Adam tana magance cututtuka daban-daban kuma ɗan itaciya ne wanda yake da zaƙi wajen sha kuma ɗan itaciya ne wanda yake da kwarjini a ido a duk inda ka samu matasa zakaga suna yawan amfani da rake wajen sha domin nishaɗantuwa da kuma samun ɗanɗano a bakin su haka zalika ita wannan rake tana haifar ko ince tana magance wasu matsaloli ko wasu cututtuka a jikin ɗan Adam um wannan rake kamar yadda na faɗa ana shuka ta a mabanbantan waje daban-daban a arewacin Najeriya dama wajen Najeriya haka take

kankana kamar yadda muke gani a hoton nan da kuma abunda kuka fara ji na faɗa to itace a cikin wannan hoton kankana kenan turanci ana kiranta watermelon ita dai wannan kankana ana shuka ta a mabanbantan wajaje musamman a cikin lambu inda ruwa yake wakana da lema da danshi ba sa ƙauracewa to ita kankana de kowa ya san cewa ɗan itaciya ne ɗan itaciya ne me gina jiki kuma me ɗanɗano sosai me daɗin sha ana amfani da shi mafiya yawan lokuta wajen marmari da kuma gina jiki eh bawai irin abinci bane da zaka tusa shi a gaba kayi ta ci ɗin nan a'a ita abinci ne irin na gina jiki na ɗan marmari haka ka ɗan tsakuri ƴar kaɗan ka sa a baki eh to ita ake kira da kankana wannan kuma mafiya yawan lokuta muna nomata eh domin duk inda ka samu an noma umm ya yake da suna ayaba zaka samu ana noma kankana itama a wannan wajen eh wanda ake cewa watermelon a zahirin gaskiya ita wannan kaman yadda kuka ganta a haka ita ma tayi shuka me kyau ta samu waje me kyau ta haɗa jikin ta yayi kyau an samu abunda ake so a wannan wuri kuma ina me tabbatar maka wannan yadda ka ganta ɓuleliya ɗinnan a haka da zaka buɗe cikinta, zaka ganshi ja-jawur ne sabida ya samu ishashshen abinda yake da buƙata yayi kyau kuma zaka same ta da zaƙi eh zaka same ta tayi zaƙi sosai ba ka da wani kokonto ko haufi a wannan kankana ta samu shuka me kyau tayi yadda ake so a taƙaice kenan ita ake kira da kankana shine sunan ta a hausance duk inda ka samu ka ga wannan to ka kira shi da kankana eh sunan shi kenan a hausance da turanci kuma ana kiran sa da watermelon watermelon eh shine mu kuma hausawa muke kiransa da kankana

wannan wani matashi ne dai kamar yanda kuke gani ga shi nan ya saƙalo ra ke a wuyar sa tare da fara'a a tare da shi ga dukkan alamu suna nuna cewa wannan matashi yana cikin farin ciki da yanayi me kyau a wannan rake da ya ɗauko ba mamaki wannan rake ya sha ta ta ishe shi kuma ta saka shi cikin nishaɗi um kamar yanda muke gani wannan matashi sanye da riga me launin fari da kuma riga me launin kore tare da hula p-cap a jikin rigar akwai tambarin ma M kenan da turanci yayin da bakin sa yake a buɗe yake cike da farinciki tabbas wannan matashi yana cikin farin ciki kamar yanda kuke gani kuma shi kaɗai ya san irin farin cikin da yake ciki um duba da wannan hoto da ya wallafa yana tabbatar da cewa ita wannan rake ko kuma wannan hoto da yake tare da shi yana cikin nishaɗi da farin ciki abun sa um wannan matashi da kuke gani matashi ne wanda aƙalla ya kai shekara talatin zuwa da biyu kuma zaka samu wannan matashi yana da yana ainihin cikin farin ciki da nishaɗi baya ga haka wannan matashi kamar yanda nike gaya muku shi kaɗai ya san abunda yake yake ji a wannan farinciki da yake um wannan rake a wuyan sa ga shi nan ya tsaya a tsaye ya irin ta samarin dai sosai hakan yake nuna tabbas wannan matashi yana cikin farin ciki yanda muka gan shi mu bar shi a haka mu ma da zamu samu irin wannan farin cikin to zamu yi shi kamar yanda kuke gani. Nan daga gefen sa ne ko daga bayan sa ne ga wasu al'umma can a zazzaune ga wata bishiya nan yayin da suke a bakin hanya a zaune ƙarƙashin wata bishiya su ma ga wani ɗan mashin nan a gefen sa da dai sauran abubuwa da ba'a rasa ba a wajen amma dai wannan matashi kamar yanda na nuna muku yana sanye da farar riga ɗauke da rubutun ma da kuma koriyar a bayansa sannan akan sa kuma yana sanye da hula p-cap kamar yanda ake ce mata

Idan muka kalli wannan hoto, muka kalle shi da kyau muka masa kallo na tsanaki, zamu ga cewa, ga wata dattijuwa nan ɗauke da itacen banana, ayaba kenan tana ɗauke da ayaba, akanta, inda ta ɗauro wannan ayabar, ta ɗorata a kanta, Ah idan muna iy dubawa zamu ga cewa wannan ayabar dai, koriya ce amma takan iya ƙarasa nuna bayan an ciro ta ɗin. Wannan mata, da ta ciro wannan ayaba idan muka iya kallon fuskarta, zamu ga cewa tana cike da farin ciki, domin ga murmushi nan ya bayyana a fuskarta, ah tabbasa wannan mata tana cikin farin ciki na ciro wannan ɗan itace na ayaba da tayi. Kuma, ɗan itace ne wanda yake da muhimmanci, a tare da al'umma, domin ana iya sarrafa shi a ci, ana iya sarrafa shi a mabanbantan lokuta ko ince, ana iya sarrafa shi kashi daban-daban. To ita wannan mata kamar yadda nake faɗa, ga murmushi nan a fuskarta domin tayi nasarar ciro wannan ayaba, kuma dukan alamu, tana jin daɗin yanayin da take ciki, wacce yanayin da ta tsinci kant a ciki. Ah wannan ɗan itace na ayaba, shima shuka shi akeyi kuma ya fito yai girma ai ta renon sa, har yakai wannan matsayi na cirowa domin a amfani abunda aka shuka. A wannan ayaba tana sda matukar tasiri a jikin ɗan adam domin ɗan itace me daɗin ci, me laushi, kuma bashi da wani aibu wajen bauri ko ɗaci, ko makamancin irin wannan, ɗan itace ne me gina jiki, mai muhimmanci.

um idan muka iya dubawa a wannan hoto zamu ga cewa wani matashi ne ya riƙi ga wannan ɗan itace da ake kira ga ayaba wannan matashi idan muka kalle shi da kyau zamu ga cewa tabbas yana cikin farin ciki kuma yana cikin yanayi na walwala um wannan matashi ya ɗaga wannan ayaba da hannun sa na hagu a inda yake nuni da well done alamun cewar wani godiya ne ko wani ta jinjina wa ce yake yi ga ita wannan ayaba ko kuma ga al'ummar da suke san kallon wannan hoto um wannan mutumi tabbas yanayin da ka kalle shi zaka ga cewa yana cikin yanayi ne na farin ciki yana cikin yanayi na jin daɗi yana cikin yanayi na annashuwa um duba da wannan abu da yake riƙe a hannun sa wanda muke kira da ayaba ma iya cewa ita ce ta saka shi cikin wannan farin ciki ko mu ce ita ce gundarin wannan farin ciki na sa um duk zahiri idan muka kalla tabbas yana farin ciki sosai kuma idan muka iya hangawa bayan sa zamu samu cewar yana cikin lambu ne ko gona da take ɗauke da irin wannan ɗan itace um da yake hannun sa a wannan gona zamu iya cewa waje ne da ake shuka shi wannan ɗan itace domin dukkan alamu waje ne da yake ɗauke da wannan ɗan itace na ayaba da yawa a wannan wajan um tabbas wannan mutumi yayi nasara kuma yana cikin farin ciki da annashuwa da walwala da jin daɗi um wannan yanayi da yake ciki yana nuna mana cewar yana yanayi na farin ciki kuma ya ji daɗin wannan ɗan itace da ya ciro

Ah kamar yadda muke kallo a wannan hoto, zamu ga cewa ga wani ƙwaro nan ahh akan wani ganyen ɗan itaciya, ah shi dai wannan ƙwaro da muke gani dai cewar ga shi nan da jkinsa baƙi, sai kuma saman fiffikensa kenan akwai ratsin yellow a tare da wannan fiffike nasa. Wannan ƙwaro idan muka masa duba na natsanaki muka kallw shi da kyau, za mu iya kiransa da ƙwaro ne wanda akewa laƙabi da juma. Ahh shi dai wannan ƙwaro, a duk inda muka ganshi, ko in ce a duk inda yake, zaka samu yana bibiyar inda yake da wani abu wanda yake da zaƙi, ko kuma ɗanɗano me zaƙi. Ah wannan ƙwaro, kamar yadda muka sani, ƙwarone wanda tabbas a kowanne lokaci, yana da yawan gaske idan yana cikin rukni na 'yan'uwansa kuma ƙwaro ne wanda yake samar da wani sinadari, wanda ake kira da juma ɗin, Zuma, domin sunansa zuma, shi ƙwaron ana kiransa da ƙudan zuma. Shi kuma wannan sinadari da yake samarwa ana kiransa da zuma, A wannan ƙwaro mafiya yawan lokuta, ko kuma ince, wannan ƙwaro yana da fa'ida ƙwarai da gaske, a jikin ɗan adam, da kuma, ahh dabbobi, sai dai wannan ƙwaro shima jinsi biyu ne, akwai ta mace akwai namiji. To a cikin jinsinsu guda ɗaya, akwai wanda yake cutarwa akwai kuma wanda ayake samar da wannan nau'in wannan zuma ɗin. Ah tabbasa wannan ƙwaro idan aka samu wannan zuma tashi, wannan sinadari na zuma, yana da kyau kuma yana da ɗanɗano da daɗi kuma anayin amafni da shi wajen magance cututtuka da dama ƙwarai da gaske.

Ah kamar yadda muke kallo a cikin wannan hoto, za mu ga cewar, ga wata halitta nan akan ganye, ahhh wannan ganye yayi kama da ganyen masara, wanda, idan muka duba sosai muka saka lura a cikin wannan hoto, za mu ga cewar, wannan halitta da take kan wannan hoto, ko incer da take kan wannan ganye, tayi kama, da haliitad da ake kira kwalo. Babu shakka, wannan halitt kwaloce ko ince kwalo ne. Ahh mafi akasari ita wannan halitta, an fi samunta, ko ince anfi ganinta, a bakin ruwa, ko kuma cikin teku ko wajen da yake da ruwa me zama, ba wanda yake zuwa ya huce ba, a'a ruwa wanda yake tare a wuri guda. A wannan halitta ta kwalo, idan muka kalle shi da kyau, za mu ga cewa yana da launin shuɗi, ahh ruwan ɗorawa kenan, kuma, daga ƙafafuwansa za mu ga akwai launin ja a ciki. Sannan wannan kwalo, shi halitta ne wanda yake, cin ƙwari, sabida ba mamaki ma wannan da ka ganshia kan wannan ganye, yana so ya ci ƙwari ne yana cin ƙwari ne, A tabbas wannan halitta ta kwalo, halitta ce da akafiye samun ta acikin ruwa, ko kuma uinda yake da ruwa, ko wani waje me dagudagu dai wanda ya haɗa akwai laima da ruwa a wajen. Ahh tabbas, wannan halitta da Kwalo, ba halitta bace wadda take rayuwa a cikin mutane ko da yaushe, sai dai kamar yadda na faɗa, an fi samunta a inda ruwa yake taruwa, a ta inda ruwa yake taruwa ya zamana ace wannan ruwa yana daɗewa ya ɗauki ruwa a wannan waje, to za ka sami kwalo ko in kwaluna da suna da yawa suke taruwa a wannan waje, zaka same su.

kamar yadda muke kallo a cikin wannan hoto zamu iya gano cewar wata gona ce nan aka yi mata ko ince ake ƙoƙarin gyara ta domin a gudanar da shuka ko makamancin haka um idan muka kalla wannan hoto sosai zamu ga cewar waje ne ga shi nan ya tara ciyayi wasu sun bushe wasu ga su nan ɗanyu da korayen ganyayyakan su um wannan waje idan za'a gyara shi ko in ce akwai buƙatar a gyara shi domin a samar da ingantaccen iri me kyau ko ince a samar da shuka me kyau wadatacciya to se dai a jikin wannan hoto idan muka kalla sosai ga wani abu nan an saƙale shi a jikin itace yayi kama da igiya ko kuma wani abu da zamu iya kallo to se dai wannan abu idan muka yi kallo ko ince idan muka yi duba sosai jikin sa zamu fahimci cewar wannan abu ba komai bane face maciji wannan abu da aka saƙale tabbas maciji ne wanda aka kashe shi domin a magance matsala kuma a kiyayi haɗarurruka da suke cikin wannan gona um wannan maciji idan muka kalla cewar ga shi nan dai da an riga an kashe sa an rataye shi a jikin wannan ɗan itace to babu shakka wannan maciji babba ne kuma a duk inda yake ko ince um ze iya yin lahani ba ƙarami ba domin wannan be kamata dama abar shi ba kuma tabbas wannan kashe shin da aka yi an samar da kwanciyar hankali da tsaro a wannan waje sabida tabbas shi wannan maciji dabba ce me haɗari kuma dabba ce me matuƙar haɗari tabbas um kawar da shi shine abu mafi sauƙi kuma abu mafi dacewa da ya kamata ayi a ko'ina

ahh wannan mutumi idan muka kalla da kyau zamu fahimci cewa ga wani matashi nan a tsaye a cikin wata gona sanye da hula da earpiece a kunnen shi riƙe da wannan butar da ake yin ban ruwa shi dai wannan matashi idan muka kalle shi da kyau zamu ga yana gudanar da wani aiki da ake kira ban ruwa wannan matashi yana gudanar da wannan aikin cikin yanayi me kyau cikin ƙwarewa kuma dukkan alamu yana cikin nishaɗi domin wannan earpiece da ya saka a kunne yana nuni da cewar ya kunna wani abu da ze ke ɗauke masa kewa a cikin wannan aiki na sa babu shakka kamar yadda muka yi bayani ko in ce kamar yadda hoton nan yake nunawa wannan aiki da wannan ma'aikaci yake yi a cikin wannan gona zamu ga aiki ne wanda yake da mahimmanci kuma aiki ne wanda yake temakawa shuka aiki ne wanda yake nuna jin ƙai game da shuka domin kamar yadda muke bayani a duk lokacin da ka ga ana irin wannan to zaka samu cewar an samu ƙarancin ruwa a wannan waje ko a wannan yanki ta haka ne se ayi amfani da wannan hanyar wajen magance wannan matsalar rashin ruwa da ake fama da ita ayi amfani da wannan hanyar domin samarwa da shukokin da akayi lema da ruwan da zasu iya amfani da shi wajen su girma ba tare da sun samu matsala ba babu shakka idan akayi shuka kuma aka barta babu ruwa to wannan shuka zata yi asara ko in ce wannan shuka zata ƙone za'a yi asarar ta babu shakka wannan ita ce hanyar da zaka farfaɗo da shukar ka ita ce hanyar da zaka temaki shukar ka ita ce hanya da zaka cicciɓo da kuzari da martabar shukar ka domin gujewa asara a abunda aka shuka

um to kamar yanda muke gani a wannan hoto kamar yadda muke iya hangowa zamu ga cewar ga wani matashi nan riƙe da abun ban ruwa a hannun shi guda biyu kuma tabbas wannan matashi um kamar yadda kuke gani yana yin wannan aiki ne na ban ruwa domin samarwa da shuka laima da kuma inganta wannan shuka ta sa um babu shakka wannan matashi da muke iya hangowa a cikin wannan gona yana gudanar da aikin sa cikin yanayi me kyau kuma yana gudanar da aikin sa cikin hikima da ƙwarewa tabbas wannan matashi da muke iya kallowa idan muka kalla hannayen sa duka biyun zamu ga riƙe yake da wannan mazubi ko in ce ma kayan aiki na yin wannan ban ruwa ɗin tabbas wannan ban ruwa yana temakawa wa shuka wajen ganin tayi girma kuma ta samu laima kamar yadda muke iya faɗa a kowane lokaci shine idan kaga an yi wannan ban ruwa ana yin sa ne mafiya yawan lokuta a lokacin da ruwa yayi ƙaranci ruwa ya ja baya wato tabbas a wannan lokaci shuka tana da buƙatar laima shuka tana da buƙatar ruwa to shine ake amfani da wannan hanya wajen kai ruwa ko ince wajen samarwa da shuka laima ta yarda zata yi girma tayadda zata rayu cikin kuzari ba tare da ganyen shuka ya ƙone ba ko ya yamushe ko wannan shuka ta ji jiki um wannan ban ruwa yana da matuƙar fa'ida ƙwarai da gaske yana temakawa shuka a duk lokacin da babu ruwa yana temakawa shuka wajan ta rayu cikin nagarta wannan ban ruwa hikima ce ƙwarai da gaske da ake yi kuma tana temakawa ba ɗan ƙaramin temako ba tana matuƙar temakawa manoma domin samar da laima

Ahh wannan kamar yadda muke iya hangowa a cikin wannan hoto shine, zamu ga cewar ga wata gona nan kuma tana sanye da shuka, ko in ce anyi shuka a cikin wannan gona ah kamar yadda muke iya fahimta a wannan hoto shine za mu iya ganewa wannan waje da akayi wannan shuka, waje ne da yake da taɓo, kuma ga dukan alamu wannan shuka shuka ce ta, ah dankali, domin idan muka iya kallan ganyen zamu iya gane cewar wannan shuka, tayi kama da shukar dankali, Ah babu shakka wannan gona, tana da laima ko in ce akwai laima a cikin wannan gona, kuma tabbas, wannan waje zai yi kyan noma, zai bada noma mai kyau, dukannin abunda aka shuka a wannan waje, mutaƙar ba abunda baya son ruwa bane da yawa, to tabbas wannan waje zai yi masa kyau kuma, zai yi mutuƙar masa fa'ida a shuka shi a wannan waje. A kamar yadda na fada muku cewar ah duba da wannan ganye wanda yake a wannangona zamu iya tabbatarwa da cewa wannan ganyen dankali ne, domin hka shima ganyen dankali yake, Ah, a zahiri gaskiya wannan hoto, yana nuni da cewar wannan gona, tana cikin laima, kuma tana samun isasshiyar laima, domin idan muka iya kallowa zamu ga cewar ga ruwa nan har yana ɗan kwanciya a cikin kwarin kunyayyayakai, to hakan yana tabbatarwa da cewa wannan waje akwai isasshiyar laima. Ah baya ga wannan shuka da akayi a wannan waje shuka ce me matuƙar kyau, kuma shuka ce wadda zata buƙaci wannan laima domin ta girma ta yi kyau. A babu shakka, wannan waje, waje ne da za ka iya shuka abubuwa da dama kuma su fito su yi kyau, domin tabbas wajen yana da kyan shuka kuma zai ba da ma'ana.

um Wannan hoto, idan muka kalle shi sosai zamu ga yayi kama da shukar filawa. Eh babu shakka wannan hoto, abunda yake nunawa shine fulawace a jikin wannan hoto, um kamar yadda muka sani fulawa dai itama tsiro ne wanda mafiya yawan lokuta, ko in ce a mafiya waje daban-daban da suka san muhimmancinta, shukata suke yi. ba tsirone da yake fitowa da kansa ba in ya ga dama ba a'a yana fitowa ɗimma a ko ba'a buƙace shi ba amma kuma dai irin wannan zaka fahimta cewar tsirone mai kyau, ko ince filawace mai kyau wadda tabbas ba hakannan ta fito ba, shukata akayi domin a samar da irinta, a samar da yanayi mai kyau, na wannan fulawa. um wannan fulawa, akan same ta a waje da ya kama da lambu, ko wani waje da akema um] ƙayatarwa, waje da ake kula da shi, waje da aka killace domin irin wannan shuke-shuken. um wannan tabbasa fulawa ce me kyan gaske, kuma mafiya yawan lokuta akan sami irin wannan fulawa ɗin zaka jita da ƙanshi, ehh akwai ƙamshi a tare da ita, haka yake bawa damar um ƙwarika irinsu malam buɗa mana littafi, su zo suna hawa kan wannan fulawa ɗin, domin sukan samu sinadari daga jikinta, sukan ci abinci daga jikinta, haka zalika kuma su kai rayuwa ta inda wannan fulawa ɗin take. um wannan tsiro na fulawa, kamar yadda na faɗa shuka shi akeyi, akan samo ire-iren fulawa wadda ake da buƙata, a shukata kuma a inda ake so, kuma tabbas kamar yadda wannan take a jikin wannan hoto, idan ta samu waje aka kula da ita, takan yi kyau ƙwarai.

A kamar yadda muke kallo a jikin wannan hoto, za mu ga cewa wani ɗan itace ne ga shi nan da aka shuka shi amma daga dukan alamu in ka kalla zaka ga cewa wannan ɗan itace ya lalace domin isdan muka iya kalla za mu ga cewa akwai tsutsotsi a ciki, hakan yana nufi da cewar wannan ɗan itace ya lalace. um baya ga haka, idan muka duba da kyau za mu ga cewar, wannan ɗan itace yayi kama da ɗan itacen doya, sai kuma a haka dai kamar yadda muke iya gani, wannan ɗan ita ya lalace ga shi nan domin akwai tsutsotsi a tare da shi kuma, ba zai yiwu a sarrafa domin ayi abinci da shi ba. um babu shakka wannan ɗan itace, ya rigata ya gama lalacewa kuma kamar yadda na faɗa, baza'a iya amfani da shi wajen sarrafawa ayi abinci ba ko, makamancin haka. um wannan kenan baya ga haka kujma, um kamar yadda muke iya gani, wannan hannu da ya ɗauko shi, za mu ga cewar, hannu ne na mutum ɓangaren hannun hagu, yake riƙe da wannan ɗan itace wanda ya lalace ɗin, um zamu iya hango tsutsotsi a kansa wannan yake bamu tabbacin cewa wannan ɗan itace ya ruɓe kuma ba zai sarrafu ba. babu wani abu da za'a sda wannan ɗan itace a ka'idance, domin babu shakka ya lalace. Kuma dukkanin abunda ya lalace irin wannan mafiya yawan lokuta ko mafiya yawa mafi akasari, to a rabu da shi yafi. A nemi bola a yar da shi, bai dace dai wannan a sarafa shi a ci ba, domin ya lalace ko da shuka za ka yi, wannan ba lallai, ya shuku, ya fito ba sabida ya lalace.

A kamar yadda kuke gani a wannan hoto da aka kafe A wannan hoto da a ka kafe idan mu ka yi duba da shi sosai za mu ga cewar akwai wani halitta wanda ake kira da ƙudan zuma. A shi dai wannan ƙudan zuma mafiya yawan lokuta ko in ce mafi akasari akan same shi a jinsu biyu ne. akwai jinsin mace akwai jinsin namiji. A shi dai wannan ƙudan zuma yana yin saƙa wadda ake kira da zuma. ita wannan zuma, akan yi amfani wajen magance cututtuka domin tana magance cututtuka ɗin. Ana shan wannan zuma a mabanbantan lokuta, kuma ana amfani da shi wannan saƙa ta zuma ɗin, ana magance cututtuka. Kamar yadda na ambata cewar Su waɗannan halitta ko waɗannan ƙwarika na ce masu jinsi biyu ne eh, tabbas jinsi biyu ne akwai jinsin mace akwai jinsin namiji. mafiya yawan lokuta kamar yadda muka sani, shi jinsin namiji yana da illatarwa ga ɗan'adam domin idan ya raɓe ka ko idan ka matse shi, yana da dafi kuma yana iya sakan maka wannan dafi ɗin domin ya illatar da kai. A ita kuma wannan jinsi ta mace shi ne jinsin da yake wannan saƙa ta zuma, mafiya yawanmu mun sani cewar mukan samo zuma a mabambantan waje, inda suke taruwa mu samu mu tarar cewa sun yi wannan saƙar ta zuma. da yawan gaske. Mafiya yawan lokuta ita wannan jinsin mace ita ce take yin wannan saƙa ta zuma. ita ce take samar da wannan sinadarin na zuma. kamar yadda na faɗa shi wannan sidari na zuma ana shansa, kuma, ana yin amfani da shi wajen magance cututtuka da dama. Idan mu kayi hange sosai cikin wannan hoto za mu ga cewar waɗannan ƙudan zuma ɗin, suna gudanar da wannan saƙar ko in ce suna fitar da wannan sinadari na zuma Babu shakka wannan hoto ya nuna mana cewar wannan sinadari na zuma shi ne a jikin wannan hoto.

yauwa kamar yadda yake a jikin wannan hoto da muke iya kallowa zamu ga cewa [um ga wani matashi nan a sunkuye yana ƙoƙarin ciro wani abu daga cikin wannan buhu-buhu da yake tare da shi um idan muka kalla wannan matashi zamu ga cewar matashi ne a tsugune ko in ce a sunkuye a cikin gona yana aiwatar da aiki duk da cewa ba ma iya fahimtar kai tsaye menene abunda yake aikatawa amma abunda muke iya gani a cikin wannan hoto shi ne ga matashin nan sanye da hula ga shi nan a sunkuye kuma a cikin gona yake a tare da wannan gona akwai shukoki ga su nan an yi wannan shuka zamu iya cewar shuka ce me kyau domin ga ganyen ta nan ya fito yadda ya kamata yayi kore shar haka muke iya tabbatar wa da duba da wannan ganye da muka gani zamu iya tabbatar da cewa ita wannan shuka tana cikin yanayi me kyau haka zalika shi wannan matashi da yake wannan gudanar da aiki idan muka yi duba da shi kan sa shima yana sanye da hula wadda ake wa laƙabi da hulak kaba um wannan matashi daga duk inda yake ko in ce daga duk yanayin aikin sa ya nuna cewar ma iya abunda yake yi taki yake ƙoƙarin zubawa a wannan shuka domin a duk sa'an da ka ga taki ko ince ka ga buhu irin wannan a gona to ka san ran cewar taki ake zubawa wannan shuka babu shakka wannan gona ta samu kulawa kuma babu shakka ma iya cewa an kula da ita yadda ya kamata tabbas a iya yanda muke iya ganowa a jikin wannan gona shine an yi shuka me kyau kuma ta fiita yadda ya kamata

um kamar yadda muke kallo a cikin wannan hoto da aka kafe zamu iya hangar cewar akwai wani abu me launin ja wanda wannan abun ba komai bane face dankali wannan shine cikakken sunan shi da hausa wanda wannan dankali de mafiya yawan mu mun sani cewar um shi ma shuka shi ake yi a ƙasa a cikin gona um wannan dankali ma fi yawanci arewacin Najeriya da ma sauran ƙasashe suna iya noma wannan dankali um babu shakka shi wannan dankali ana sarrafa shi domin gudanar da abinci kala-kala akan iya sarrafi shi wannan dankali domin ayi um abinci kala-kala da shi kuma abinci me gina jiki abincin hausawa um tabbas wannan dankali da muke iya gani dankali ne da zamu iya cewar me launin ja wanda a mafiya yawan lokuta ya kan zo a launi biyu ne akwai fari wanda zaka ga jikin shi fari tas akwai kuma shi kalar wannan ɗin me launin ja to mafiya yawa al'umma sun san wancan dankalin me launin fari fiye da wannan musamman mu a nan arewacin Najeriya mun fi sanin wannan me launin fari ɗin akan wannan me launin ja amma dukkanin su dankali ne kuma noma iri ɗaya akeyi mu su se dai sun banbanta ne a iri domin kalar jikin su ta banbanta amma babu shakka in ka yanka cikin su zaka samu cewar duka fari ne fat to haka suke ga baki ɗayan su wannan abu da aka kafe a cikin hoto shi ake kira da dankali

Kamar yadda muke iya gani a cikin wannan hoto za mu samu cewar akwai fulawoyi a tare da wannan hoto baya ga haka akwai wannan ƙwaro da ake kira malam buda mana littafi, da hausawa kenan. Da turanci akan kira shi da butter fly, A shi dai wannan ƙwaro, na malam buɗa mana littafi, akan same shi akan fulawa, domin duk ida za ka ganshi, zaka samu akwai fulawa a wajen. Fulawa dai mun sani cewar itama tsiro ne wanda yake fitowa, amma ba barkatai ba. Ahh fulawa mafi yawa, mafi akasari shuka ake, domin ba'a ko'ina za ka je ka same ta ba, ba a fiye samun ta a cikin gona ba ma, sai dai a same ta a cikin lambu. To ka ga kuwa dukkanin wata shuka da aka same ta a cikin lambu, to shuka ce wadda aka ƙirƙireta ba hakanan ta fito ba. Ah to ita wannan fulawa, mafiya yawan lokuta dai anfi samunta a cikin wannan lambu ko, domin kamar yadda muka faɗa, ita shuka ake yi, kuma ta kan zo launi daban-daban. A hakazalika, shi wannan malam buɗa mana littafi, wannan ƙwaro dukannin inda zaka same shi yayi sansani, da shi ko shi kaɗai ko kuma ayarinsu baki ɗaya, za ka samu cewar a inda yake da fulawa yake taruwa, yake zama, yake 'ya'ya, da saurin uzurorin mu'amullar shi ta rayuwarsa. Ahhhh dalilin zamansa cikin wannan fulawa kuwa shine, a jikin wannan fulawa kuwa akwai sinadarai daban-daban da yake ci, akazalika akwai ƙwarika da yake tsinta ya ci, kuma sannan tana da launin me ƙanshi, tana kuma da sinadari me zaƙi a jikinta. wannan dalilin ya sa za ka samu ƙwaron ya na zama a kanta.

A wannan kamar yadda muke gani a cikin wanna hoto da aka kafe, a zamu ga cewar akwai wani tsilli, tsi.. tsirai ko ince akwa wani abu da ake kira dankali, a babu shakka wannan hoto yana nuna mana cewa wannan abu, dankali ne a jkinwannan hoto. Ahh sai dai shi wannan dankali, yana tare da tsutsosti a tare da shi wanda hakan yake nuni da cewar wannan dankali ya lalace ba kuma za'a iya sarrafa shi ba, be kamata a sarrafa shi domin ayi abinci da shi ko a ci ba. Ahh wannan dankali, a kamar yadda muke gani ya lalace, kuma har tsutsotsi sun fara cinye shi wannan dankali wato don haka tabbas wannan dankali ya riga da ya lalace, sabida wannan tsutsotsi, da suke tare da shi. A mafiya yawan lokuta idan aka yi shuka akan samu akasi su waɗannan tsutsotsi, su zo su hau kan wannan shuka kuma har su sami nasarar lalata wannan abu da aka shuka. Ahh mafiya yawan lokuta wa'yannan tsutsotsi ba iyakar ganyen shuka suke hawa ba sukan bi shuka har cikin ƙarƙashin ƙasa domin su illatata, kuma su lalatata. Kamar yadda yake a wannan hoto za mu iya gani, ita dai wannan shuka, ƙwari sun yi nasarar lalatata ga shi had ta fara tsutsa. Ahh babu shakka wannan dankali sai dai a ci ya lalace kuma mafiya yawa mafi abinda ya fi dacewa shine, a yar da wannan dankali domin bai kamata a sarrafa shi ba, ko a ci, abinci da shi. Tabbas wannan dankali, ya cancanci a jefar.

Yawwa kamar yadda muke iya hanga a cikin wannan hoto, za mu ga cewar, a cikin wannan hoto akwai, wata halitta, wacce zamu iya kiranta da suna ƙwalo, ahh babu shakka wannan halitta ta ƙwalo, itace take a jikin wannan hoto da aka kafa mana. A shi wannan halitta na ƙwalo, halitta ce wacce, mafiya yawan lokuta, kamar yadda muka sani, da kuma muka san ita wannan halitta ɗin, akan sameta ne kaɗai a inda ruwa yake inda ruwa yakle zama ko kuma wani waje da yake da danshi, kwarai da gaske. Amma mafiya yawa ko muce mafi akasari wasu lokutan, akan sami ita wannan halitta ɗin a mabanbantan wajaje wanda ba sai lallai akwai ruwa a wajen ba domin sukan iya yin doguwar tafiya daga inda ruwa yake zuwa wani waje na daban, domin su samawa kansu abinci, da sauran ƙwari da suke kamawa. ah ita wannan halitta da kwaɗo, halittace wadda take da ƙafafuwa huɗu, kuma tana da dogon kai, sannan halitta ce wadda take dab da ƙasa. Ahh ma'ana anan ita wannan halitta ta kwaɗo bata da tudu, kuma ba halitta bace ba me girman gaske, a'a, 'yar ƙararramar halitta ce, wadda take dab da ƙasa. Ahh ita wannan halitta ta kwaɗo kamar yadda muka faɗa a ciki kuma muke iya ganowa a wannan hoto da aka kafe, tabbas abunda muke iya gani shine, gata nan akan ganye, wanda da dukan alamu tana zauna ne akan wannan ganye domin samawa kanta abinci, da kuma abunda zata ci. sabida a wannan ganye zata sami ƙwarika, zata samin tsutsosti, zata sami abunda duk zata iya samu, ta ci a cikinta.

To kaman yadda muke iya kallo a cikin wannan hoto da aka kafe idan muka duba sosai a cikin wannan hoto zamu ga cewa akwai wata kyakkyawar budurwa a tsaye inda tayi amfani da dukkanin hannayenta guda biyu ta ɗaga wani kwali wanda a irin wannan kwalayen ne aka jera su a kan benci a gabanta gasu na babu shakka wannan kwalayen da ta ɗaga suna nuni da cewa wata ƴar jaka ce aka zuba wani abu a ciki um babu shakka wannan budurwa da take tsaye idan muka kalleta zamu ga cewar tayi shiga mai launin fari daga kanta zuwa ƙirjinta hakazalika garowar jikinta kuma baki ɗaya ta lulluɓe shi da riga mai launin ruwan lemu um Babu shakka abunda wannan hoto yake nuna mana shine hoto ne wanda yake nuna mana alamu na ana tallenwani abu Tabbas wannan abu da ake talla yayi kama da gari wanda a jikin wannan talla da ake yi an rubuta sunan wannan gari har inda aka sa masa "Better Flavor" um abunda muke iya kallowa kenan ta yadda aka sa wannan suna mai suna "Better Flour" Wannan yana nuni da cewar wani gari ne ake talla kuma da dukka alamu wannan gari um gari ne wanda za a iya sarrafawa ayi abinci gari ne wanda za a iya sarrafawa a mabambantan hanyoyi domin a samar da abinci tabbas wannan talla da ake yi ana yin shi cikin nishaɗi da farin ciki duba da ita wannan me yin tallan da in muka kalla zamu ga cewar tana cikin fara'a yayin da bakin ta yake a buɗe tana yin murmushi ƙwarai da gaske.